Sare on amma alamana sare tambani da sudumai, da hedi babal windo da babal hite bo hedi dau windo mai na manga omba da ladde fere do wolla der hotomai kanjum baje ayaba on.

Paɗe balejum nda ɗuɗɗu. Fere ɗel mai ɗanejum. Fere bo na ballejum on ba. Ɗaɗon hunɗe fere ha banɗu mai, je wollata paɗe mai keson pul on be waddi kesi kesi.

debbo on, fauni o wadi gasa giram mako, be gasa gite mako, nda o penti honduko mako. o mori man gasa mako on tan o mori riba,o ɓeddi da ɓe vo'itini yeso yeso, gasa mako man. be wanni mo wali.

Sabulu hunde kowa noftirta yiwirta on, ngam itta dotti ha ɓanɗu, bo ɗo urina ha ɓanɗu, ɓe wata ɓe ɗo yigga sabulu fu ha ɓanɗu soso sai ɓe yigga ha ɓanɗu, cago ɗo bo cago ɓe sorirta sabulu mai on, kamfani daban daban ivary, nova, be ko sali ko yotti bannin.

Dammogal sare ɗanejum ɗon didi didi ha ɓanɗu mai, hedi gefe gefe je hedi kombi kombi mai bo ɗon waɗi hunde ɗiɗi didi kanjum fu, nda leggal ha yasi, leggal ha nder, sare mai bo ba na pat on be penti ba.

Bairo, defte, kilina be boro. ɗon naftira bairo ɓe vinda ha deftere. Bairo mai nda ɓe ɗo Sigi ɗum nda deftere ɗon hedi gefe, nda bairo hata ha roba fere haɗo nda deftere fu haɗo. Nda boro haɗo egein nda defte Perpetel memo.

Rigaji guda 4 goto colo riga soja’en ,gotel bo rigamai be hifnere be orance gotel bo pink be yelo be noina gotel bo bodejum be balejum ta hifnere kala kala.

Banɗe'on ha nder leda kesi pul Kompani toshiba. nda manga nda je tokka ɓawomai, nda je tokkata je tokkata ɓawomai, nda je tokkata tokkata tokkata ɓawo mai, nda kwali mai bo ha les. Banɗe mai kesum Pul'on ha leda ɓe ittai, nda ɓe itti ha kwali kenan ɓe hosi hoto mai.

Basket ji, basket ji, basket ji je inna irin supermarket ɗo nda kwali ji kala kala, nda Chapman, nda lakasera, nda kwali biskit, nda kwali chibita, nda kwali lucoset basket mai ma blu ɓe ɗon wata sai ɓe tura sigodo ya babel counter be sorina ma.

Bits on, amma jey keesi, amaj,i ɓe waata haa keesi, feere bo ɗo waata haa kosɗe be juuɗe fuu. Nda kolo may, nda bits ka kala kala, kaci kaci , daban daban daban daban ɓe waati haa dow kaapet ɗo waata haa keesi.

Yau gareka dental clinic, asibiti hakori asibiti je nyie, nda himɓe hedi ɓawo mai bana dow lawol on ma ɗon lumo da telefon nomba mabbe, nda adres mabbe, ha ɓe heɓata ɓe.

Ɓingel nda gite mako, nda kine nda hunduko, nda ɓikkoi ha ɓawo mako bana alama hollota makaranta on kenan, ɓingel mai ɗo lara hunde feere nda alama ɗo holla ɓingel veelo on ngam ɗon daande mako bei iye.

Harfa’en be lambaji on ha je turanci be windi diga a hayahugo za nda mba mai go’o yago wala, be wati dum ha’a luwa balejom sai be tari dum be kala ha ko boko.

Ɓosaru on be gortugal, nda babal katakoji be jamɗe nda gortugal maima naje sare onba jeɓe durata ha sare an je ɓe durata ɗo.

Zobo ha plat be zobo ha nder kofi gotel ɗo definga gotel bo defa ka ɗo yara beldum dish hous hausa’en ko moi yare ɗuɗɗum ɗo yara soɓo kam ɗo veli ɗo lammi do wata cuga ɓeɗo yorira be fulevo.

Deɓbo danejo tal nda hunde kine mako nda o'wati gasa, gasa mako man ma o penti boɗe jum nda hoto kam kashi tati, gotel holli gite gotel holli kine godel hollai koɗume kine tan holli.

Motaji lumo pijo nda himɓe ndaa nai nda gene himɓe ɗuɗɗum bana lumo naiyi on himɓe ɗo wara soda wata ha mota ɗo ɓe dillida be man.

Lemun zaaki ɓe ta'i caka-cak gudana'i haa nder plet ɓeɗo jogi ɗum ba ɓe yaran ha fere on ha sare on nda goɗɗo ɗo jogi nda lemumai ma ɓe alama ɗon diyam nda ɓikkoi lemu mai guda ɗiɗi ɓe ta'i warti guda nai.

chaago kare on, ndaa beebiiji ɓe borni beebiiji kare ngam ɓe holla himɓe kare may no va’ata haa ɓanndu himbe, feere kare may daneejum, ɗon boɗeejum ɗon kala kala, feere bo waataaka ma haa ɓanndu bee feere ɗo waati ɗo dari hedi geefe ɗo on tan.

Manjagara be hunde ɓe ɓoftirta leddi, be hunde ɓe tufata pat haa dou jarandi. Ɓe ɗo vuwira be manjagara, ɓe ɗo ɓoftira leddi, ɓe ɗo boftira siminti be hunde gefe manjagara ɗo. Hundeeji ɓe naftirta haa gesa, ɓe ɗo naftira haa ci'eji, ɓe ɗo mahira be mai.

Geraɗe definga ɓoltinga guda nai guda tati ɗo jeri gotel bo ɓe sekeɗum sendi guda ɗiɗi ɗon hunde ɓe wuji ha ɓe wati ɓalejum ɓalejum ha ɓandu geraɗe mai bo ɗo nder taso danejum tal.

Daftere dokakoku roɓe annabijo muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mo waɗi compalen deftere mai bo daru salam global lida en islamic books, deftere mai boɗdum ɗon kolo danejum, ɗon kolo popul, ɗon kolo grin.

Dou laawol'on nda motaji nda gotelɗo je hoosata hiimɓe ɗuɗdum, gootel ɗobo je godɗo bannintan. Himɓe wawan nastatan amma gootelɗo ɓeɗon yooɓa'on seɓe nasta, nda ledɗeji hedi nder bana nder ci'eji himɓe'onma.

Suudu ɓe watta tiyata on nda hunde ɗo kanjum watta haske be lara ɓabal be ittata, ko ɓe sekata nda hunde ha chenfere hatto kanjum bo je watta bernde goddo ko ɗo fiya ko do va’a ko do jippa.

Ɗeftere on ɓe hosi hoto mai ha ɗow kapet. Kapet mai Ɓoɗɗejum ɓe Ɓalejum. Ɗeftere mai ɓo nɗanejum, ɓe kalaji ɗuɗɗum ha ɓanɗu mai, ɗon Ɓurauw, ɗon pink, ɗon Ɓoɗɗejum kala kalani.

Leggal on, leggal darbijiya alama ɓawaɗi tirimin ɗum ndaɗum ma ɗo rurrufe haa leddi ha leddi, nda dammugal nda windo amma fuɗɗi waɗugo sasa, nda dammugal fere kanjum fu waɗinga sasa.

Himɓɓe ɗuɗɗum ɗo joɗi goɗɗo ɗo goɗɗo damɓe on nda hunde ɓogol ɗo oɗo habba hunde damɓe ha jungo mako nɗa opet kasa mako boɗɗejim nda himbe ɗuɗɗum dum do jodi na ɓale'en on tan on ba habe dane'en o wati sala bulu odo haɓɓa hunde damɓe ha jungo mako nɗa o penti gasa mako fu.

Bilende ɓe namirta nda hunde ba gas ha konbii bilenda mai. Bilenda mai kunnaaka bo woola koɗime ha nder. Nda bilenda mai kunnaka kampani mai kawuut ko, hedi dou mai pilastik hedi lees babal ɓe kunnirta ɓee wadda konturoolin ɗum nda huunde feere ba gas ha yeeso.

Bingel ɗoɗɗo on do jogi hunɗe. Ɗo mari jungo nini sai les mai bo na kapet on. hunɗo o jogi mai be ɗo lotira gasa be mai. Be ɗo waɗa hunɗe be yaunata masaj kenan, be mema be mema. Be ɗo wawa watira be doi wawa nyanyira hore fu be mai.

Kondo ɓe ɗo waɗa ɗum be hunde gargajiya. Ɓe ɗo wata nyiri yasra saare himɓe ,yaara sibiti yara ko hatoi debbo on ɗo jogi ɗum ɗo voɗi bo, kondo mai jei naane on gargajiya.

Nyebbam wujuugo kashi ɗiɗii je rouba petel ɗo kowa wawan wuja, je manga ɗobo je ɓikkoi'on. Ɓe hautini rob hhmm ko hauti ha nder nyebbam maifu ndiyam ndiyam'on, kuma ɓe wati juumri ha nder hm to neɓiima ko ɓe waaɗi nyebbam mai.

Morɗi on ɗuɗɗum be nda jungo ɓingelbo hadaw morɗi mai, ɗamkwali fu dabana fylokes dabe she fu mobe mori mai hore mako hebbinaka sosai ngam layi layi chaka mai dudi.

Sare on mona sari kaweba sare jamanu daa nda windo sare man ɗon danejum don kala fere dabam bo nda jamɗe jamɗe bo danejum tal hedi ɗow.

Ɓingel bebbo yeso mako bo na hollai pat, amma o ɗo mori amma namorɗi ba o ɓeddi gasa puccu, nda yiri guda tati jeri ha noppi mako, ɗom sarka ha o wati riga dane jum.

Sare'on bulu, be danejum, be boɗejum, be leggal ha kombi ɗo da mo hosi hoto mai bo da daudi mako, hedi der maibo penti gireen on, da leddi bo hales, hedi yasi.

Sare on sare mai na manga sosai bo amma bo ɗo voɗi nda suka ferel ɗo dari ha dau sare mai am ba oɗo huwa on amma, windo sare mai bo ɗon darugal daruga mai ɗo holla leggal.

Mallumjo ɗo waɗa tafsiri Al-Qur’ani. Wato o ɗo fassara dalla-dalla, nda ɓikkoi peppetel be maubɓe fuu ɓe ɗo lara Qur'an mai to o ɗo waɗa fasara, nda hoto nda kemera ɗo hosaɓe be videyo be hoto pat, sannan nda vindi bo ɓe vindi inde Allah haa domai.

Mangaro on je mari filevo. Ɗo uwura bo. Ɗa ganye ganye ganye mangoro mai. Fere bo baɗdu boɗejum coi. fere bo na vojai sosai. Mangaroje on. Ɗa gotel ɗo bo oranj. Gotel bo yelo. Gotel bo boɗejum.

Shuga je Goldin beni guda tati ha Leda. Shuga mai amma na Kala Shuga Pat on ba, Shuga na Shuga Danejum amma shuga Burawun'on ɗo ejori ha ledaji mai guda tati ɓe waɗi Pakejin dudɗa.

Ngesa on ɗon legal ayaba guda ɗiɗi. ceda je bai hedi gefeɗo hedi combute do kadi da je botalibo bo hedi yeso.

Odo wada penti, owawi zane, odo wada zane, da odidi apul, odid apul bodejum, odidi apul hore da jus haa der haa ko chakamai kankobo odo wata riga yelo be ash odo dari haadau hunde bandumako ma penti vonni.

Ɓingel mori amma na morɗi asali on o waɗi ba tuwistin kenan ɓe foɗa ɓe hauta ɓe foɗa ɓe hauta, ɓe foɗa ɓe hauta, nda moni o hokki ɓawo wati riga pink miɗo lara bana hoto na noina ha yeso mako hedi yeso mako to ɗo.

Taso yiri on boɓejum be kale fere ɓedo sigi ɗum ha dou hunde ɓe yonata tiles kenan ɓe ɗo wata ha leddi gam voda Amani to dotti memi bo na saito woggi ɗo wata a nyira ha tasow man amma tasaw man maɓi.

Himɓe ɗuɗɗum watinga gawn be hifnere amma mauɓe on pat, gawn jimam je profeshonalship mauɓe onbo pat mabbe wala bingel hadar mabɓe.

Hunde be watata hajungo, bit beɗo pouna beman guda da tati kolo silver nda kolo goldin, nda kolo bana pinc pinc nina guda tati ɓe wati dom hadokenle ɓalijum korom do wada chainin.

Lesso on fa ammana lesso bannin ba lesso asibiti on nda hedi be bamtirta goɗɗo joɗa heɓa ɗan joɗa oɗan ɓarita seɗɗa ha bawo nda jamɗe hedi glas mebota goɗɗo do'a.

Ɓinngel debbo ɗo jogi faandu, junngo maako ni, ɗo jogi faandu, dow faandu may daneejum, nder may bo ɗo laaɓi ba ndiyam. Ɓe ɗo naftira faandu may, hunde woni nder faandu may ɗo ɗiggina ɓanndu.